Hayssan tani be'ashshe deizayssi asas go'a immiza mayikellekko izzika cora asay harggikko yiidi akamettiyossa giddishin kilinike woykko hakime keththta gettetidi xeyssetizaso giddidayssa nusi besishe deizayssa qonccisses.

Hayisan ta be7ashe de7izayis cora assi issipetethan kame ogezan hamutishe de7ishine he asyika duniguza ba kushera oyiqid utirizayisa gidishin sintha bagara essi macasiya na7u kushe dhoqu othada wotada ba duna doyada wasishin beses.

Hayssan ta beyashirizayssi keey coraasay issi petetan maaran shiphi gidi hiyemettishinenne pooliseti dumma dumma erara dere asatinne dunguza mera mayzas ideyzayssa beettis.

ayssan ta beyashe deizayssi aakime keeththa woykko klinike giithetidi xeesetti asokko izanka oydo akimeti de izaysa gedishin nam7ati banare oyqqidi aas mit edlishin beyashe days

Hayssan tabeyash deezayssi kaame bolla kiyanawu coraasay maaram maaran wodiwoti yuussa bolla dishinenne nam7u kamiti maara maaran eqqi otidayssanne asa galesishi deeza poolisi deezayssa mala bessishi dees.

ayzanta be ashe deezayssi turistinamesi giza miishakko izikka key lo7o gididayssa gidishin ayfent yeelanawunne duussas inje gidida sookko izikka teknoloji maadan keetettidayssakko

ayssan ta beyashe deezayssi key gisanne dalga gidida dinban corasay issi petethan uttutidashenne maggasay eki uttidayssa gidishin eta garsan issoy eqidi etas timirte imo bolla deezayssa bessees

Hayssan ta beyashe deizayssi corasay ya aya ettana woykko zorizoretanawu issi petitan sheeki ottidayssa gidishhin eta garsan dumma dumma saynne dumma dumma qommora deiza maomayizaasay deizayssa mala bessees.

hayssan ta beyashe deyjshe dei'zayssi coraasati issi petethan macay attume shiphe gidi bagge yootidi bagga eqqidi banta kushen wora qatawo eqqidi beso bolla deezayssa muus bessishe dees

hayssan ta beyash deezayssi cora asay issipetethan ciishsh ooyqidinne issi attuma adey manaxire oykidi dunguza sharbey ba qooren xaaxidinne ciisha ba kushon sirisingidi deeizayssa qoncisees

Hayssan ta beyaashe deizayssi corasey issi pasethan koase denban deizayssa gidishin eyaseyka xoqan uttidi duge xeellishinenne gammo dunguza merara deiza maa'o mayza corase deizayssaka ta beyashe dees.

Hayssanta beyashe deizayssi cora gasha naati issipetetan shiphi giri utdira sookko izanka gashanaati issoyssara kaaydi issoyssa xeelidinne baassi baas baalalen feeza hayssa nata gididayssa mala qoncisees

hayssan ta beyaashe deezayssi cora asay essifetethan makina bolla giyana woxxishe deezaysa gidishin nam7u makinatika eqqidhie haasata ekedibano naagu bolla deezayssa qooncisana dandayidees

Hayssanta beyashe deizayssi keehi ayfen xeelanan lo7iza sookko izikka gandathay dumma dumma keeththaynne dumma dumma mitha qommoy deizayssa gidishin asa nay ba ayfen xeelano keehi lo7izaysso gididayssa qonchisis.

hayszan tabiyashi deyzayssi ogedunan deeza miishakko ogedunan kaame kundidayssa gidishin he kaame garsan deeza asayka key sheetizayssa malanne corasay eqqidi issa xeelo bolla deeshin musi qoncisees

Haysa ta beyashe di'izaysi c'ora asay issippetethan ya'a ya'etanaw woykon zore zoretana maran maran utti uttidaysa giddishin ubba asayka tishi histi xellidi qoffa shaketishin beses

Haysan ta beyeshe dizzysi issi bo'a adde mayke oykidi ba kushen sate athidi ba kushe zo'o iskirito oykidi hasaya bolla de'eshin izzika issi Misha tishi otti xello bolla dizzaysa besses.

Hayssan ta beyashe dizayssi cora asy issipeteththan sibiseba addarashan woykko zoore zooretiza maaran shiiphi giiddi uutti uttidayssa gidishin asaykka qoohanii shaakettidi de'izayssa mala besishe de'es.

Hayisan ta beashe dizayisi co'ra asayi issippetetani maran maran utiwotidayisa gidishin sibseba adarashen ya'a ya'a woyiko zore zoretanawu yodayisa mala besishe de'ees

hayssan ta beyashe deizayssi issi zo7osha mize ma7iza attuma addey uttutidayssa gidishin izikka ya7ayayetiyason woykko zore zoretiyaso gididayssa mala gidishin edideyasoyka keehi lo7hiza keeththe gedidayssa bessees

heyssanta beyarshe deizayssi sipetethan sifisaba dara shen yaya ethanawu cipi gidi shipi gede uttidan asakko etika zore woykko asaken gurussa sissa bolla deizayssa nuus bessees

Hayssanta beyach deizayssi isi poolisekko izikka ya7eya ettiyason woyekko zoro zeretiza sirsabadaarashin uttidayssa gidishin ba kushen mayko ekqidi haasaya bolla deizayssa gidishin aappeyssa baggara chore pooliseti deizayssa bessiis

ayssan tabayashe deizayssi macasa xalalakko isikka booththa qamiseema yidi issipetetan shipi gidi sibisafa darashe garsan utti uttidayssa gideshin izikka qofa shaaketi dideizayssa mala beettishe deees

Hayisan ta be'ashe dizayis issi atuma adey shamize mayidi baduna doyidinee sinithako shiqidi upayetiza danes issi banerey botha gidizaysa gidishin izi qase coora englizatho beses

Hayssan ta beashe deizayssi ittophiyan deiza ammara killilen gondere kattaman bettiza lallibe gettetidi xeyssetiza bettekirsstsnneko iizika kehi lo'onne injje ayffen xellanawu lo'iza giididayssa besses.

Hayssan ta bea'she dizzayssi adusa katha kethako he katha kethape emere bagara uthay muzze qomoy cora muruthay ayfe di'zays mala nuss bethishe de'shin sintha bagara dembayka di'zays bethess.

aysanta beyashe deizayssi cora kase woden keexxettida gatha kiitaqi dishin izikka issifetotan maara maalan deizayssakko beyanaska lo7o daaniza miisha gididayssa noos bessees

hayssan ta beyashe de'izayssi dumma dumma mesobey ,sampay cora mishe issipetisan de'izayssakko izi kamaran giigidi lo7idi cora qommora de'izayssa mala gidishin izi bayzetiyaso gididayssa mala nuus bessishe deezayssa konchisees

Hayssan tha be7ashe de7izayssi keehi yashshiya dalgga worakko; iza garssanka cora miththa qommoy de7izayssa mala gidishin he woraykka keehi be7anaassi yashshiya wora gididayssa qonccisees.

nayssanta biyashe deezayssi issi karetha ammasadere maa7izanne karetha miisha ba koshun oqizaase maaran maaran salpetidi maa7uma oyketidi kaasakayshuninne sipetetan wotta bolla deezayssa nuu si bessana dandayides

Ayssanta beyashi dezayssi issi attumadey barcumma woykko kursi oyde bolla uttu yuttu layssa gidishin issi macaya masatabera aaththa yera kushe medisishinne ekametishin bessishi deyzako.

Hayssan tabeyashe deezayssi abbaduunan eqqida asatakko etikays betettan eqqidi issoysdhara asayettisheninne zuretishin deezayssa gidishin eta peesa baggara zumay deezayssa beettishe deesa.

Hayssan ta beyashe deezaysi issi mala ma7omaydi oge bolla sarotetidi deiza cimasay deezay sahudishin eta garsanta gashshenaynne guye baggara cora harati caanara yiishe deizayssa mala nuus qoncisa nau dandayides.

Hayssan ta be7ashe dizayssi gelosho qommokko aayeranne mararar issippetethan dishin aaye hashe bolla maray keyi utidayssa gidishinnine aayiyakka tishi oothada xelo bolla de7izayssa mala qonccissanaw danda7ides.

ayssanta biyashe deizayssi tigirek leden beettiza woykko deyiza akisomawalti geethettidi xeesitiza miishako izikka keehi topphiyas lo7o muruthanne lo7orthaarke immizayssappe qomotappe issa gididayssaka qoncisis.

Hayssanta beyaashe deiza isi guge bochcha woykko guge geetettidi xeesiza bocha gidishin ikkake githanne dalga gididayssa gidishin agarisan cora mithati deizayssa mala taas beettishe dhis

ayssanta beyashe deezayssi issifetethan kaameego bolla eqqiza cora asatakko itikattuma degidishin eta garsan issi maciya deezayssa malanne itappe guye baggarade addirsan ushachan caakay woykko woray deezayssa qoncisis

hayssan ta beyashe deizayssi gonder kilele oykko amara kilelen beettiza itiopiya qirxa qirtatappe issua gidishin asuntayka laalibela geetettidi xeesettida miisha gidishin izikka keehi lo7onne asay ayfen xeelano lo7izayssa konjusees

Hayssanta beyishi deizayssi xunthaokeyraysi macana ya woxay dabbishin deizayssa gidishin diipe sintha baggara nam'u gaththa keettay deizayssa malanne he keexayka keehi ayfent elano loqo gididayssa malaka konchisis.

Ayssan ta beyaashe deezayssi itophiya merara deyza woykko itiophiya mera daaniza maa7o maaza haattey bollafe duge woddizata teelley dadeyza nu sizo ku zara maca asay deyzayssa ta beyashe dees.

Hayssan ta be'ashe de'izayssi tophphiya karttakko izankka xuufe de'iza mala gidishin tikinoloje maaran tophphiya dichchanaasinne issipetethan baanassi asay de'izayssa qnccisses.

ayssan ta beyash deezayssi corasay issipetethara maaran heymeto bolla deshinenne asay yemettishin deezasoy keeyi ayfen xeellano injenne lo7izaysso gididayssa gidishin hayssa baggara maataykka deezayssa mala qoncise

hayssan ta ba'ash deiza issi issi maca ayokko izakka ba ayfen manaxire wottada aatti sholtate laydanne haasay olladeyshin yakka keehi erara deeza machasa gididayssa mala nuus keehippe qoncisanaw dandayides

hayssanta beyashe dizinisi mercha qisiqesa wode ay ba haranau dandayeti giza dumma dumma belaxaara deizasoofeti usuppu qommo xuufe deizayssa mala nu si qoncisanau dandaydes

Ayssan xabeyash deeizayssi aayotu gallassati giziza gisitotata zeemen giya gizasoppe shemiti gizas ufaya maratora deizayssa gidishin aayere na era koometiri ufay xedi deizayssa mala nuussi bessishe de'eesa.

Haysan ta be'ashe dizaysi cora atuma asay issipetetan eqiwuthidashenine he asayka iribane qanxishe de'izaysa mala gidishin nam'ati karetha maraxine banta ayfen wothidi maqase oykidi iribane qanxishin qoncises.

Haysan ta be'ashe dizaysi issipetetan tekinolojiya mara ogiyan othishe de'iza osanchata gidishin etika oydu mac'atakko issipetetan maran utidaysa gidishen eta sintan kompiter de'zaysa qonc'ses.

Hayssan ta be'ashe de'izayssi hedzdzu issi mala ma'o ma'iza asatakko. Izikka maburate shubo issippeteththan lo'iththiza asa gidishin maccasiya kare qoxxidi doyisidi gelishe de'izaysanne maccasiya etes kare doyiza mala bessees.

Hayssan ta beyash deezayssi limate ooso oottish deezayssa giidishin etika maara maara banta ooso ooso bolla tishshoti oottish deezayssa mala gidishin issi cumaweykka interbyo osedidi bacengursa emishin bessees.

hayssan ta beyashe deezayssi aabakko izikka keeye gitanne dalga gidiza baqidishin ayfen xeellanonne moles ke lo7o daanis aypessabagara woratinne oofinxi dumma dumma miishati deezayssa bessees

Hayssan ta beyash deizay widdu asatakko etiqa eletirike maabirate diricjite kefethi wurishin anjisana midageta gidishin anjisi makkidi footo dendu bolla dehizayssa mala qonjisees

ayssanta beyash beezayssi denbakko hizan aykka banda demba gididayssa gidishin issi maabaraati poolimitay beeshinnne heessanka kiihi away awata izayssanne erikka bukkenna izayssa mala muskeyppe kom7issana dandayides

ayzanta beyashe deezayssi teknolojiyo gera meretida maashinne deezayssa gidishin issi attumadey laptoppe woykko komputeroykidi aada gatti gatti xeelishininne issu bato bolla uttidi xeelo bolla deyshin etappe guye baggarayssi zooma omayizadey ta xeelo bolla deezayssa bessees

hayssan ta beyashe deyshe deizayssi mabraate aattisa mishakko izikka teknologi maadan giigizayssa gidishin asanas si mabrate go7a immana si lo7etishe deizayssa mala ta behashe days

Haysan ta be'ashe dizaysi cora keethathi issipetetan maaran maaran equtidaysa gidishin he keethatika gaxaren dizaysa gidishin keethatu sinthara mabrate Poole dizaysa nus keehipe qoncisanas danda'idesko.

Hayssan ta bea'she dizaysi issi cima ayiya boththa qamise mayada, hayththan sileke wotada hasa bollan dizaysi hayssika shilimate imetide dizaysa bettes.assati hashshu intesi gidaysi

Hayssan ta beyash deizayssi oge doonan asay uttidi tukke wishiinne heyssikka nam'u akafa oyqidi eqqi uttida issi attuma ciima woy de izayssa mala muyuss geettes.

de7o barnar studant woykko amarathora hiwoth getetidi xeesethiya quma keeththakko izikka asa nay ayfent yeladan amoya amoyanne minimal7eya cora quma qommoy issi petethan deya keeththa gididayssa bessees

Ayssan tabeyash deezay si wolqi banasas woykqo erilata gizas ufe diiza miishakko izikka txopeed bankera oosete mishakedishin amarotoora woznappe gidida io gizas ufe deizayssa bersees.

hayssan ta beyashe de'izayssi oge donnan de'iza miishakko izikka oge dona achchan de'iza quma tukke dumma dumma miisha bayezettizaso gidishin asay yidi uttiza oydeykka maaran shiqi yidi uttidayssa qoncisees

Hayssan ta be7ashe da7izayssi tamay eexxishin tama toysanaw yiza oosanchatakko. Eetikka issipetettan haatha achan eqqidi uttdayssa gidishin etappe guye sintha baggaara Zuma bolla cuway cuwattishin bessees.

Hayssan ta beyashe de'izayssi coro asay sipatethan kami oge bolla eqqiodirasa giddushin izikka ahthama degay gakkiza saathen ashshiza durjitey sipatetaniizayssa bessa bolla deiza asay gididayssa mala bessa bolla dees

Ayssan tabeyashe deezayssi isat adega geetetidi amaratont esettiza woykko tamay asa xuugidi makena mala ashshiza derfise oottiza issi polise kushe xoqotidi haasaya bolla deizayssa mala muusibeetishe dees.

Hayssan tabeyash deizayssi har gancha asa ogeppe tookkidi ausibizaale efishen deiza asatakko etikka ambulanse makina garsan gelissanawu ichosappe tookkidi dentho bolla deizayssa qoncisanau dandayidis.

Hayssan ta bea'she dizzayssi coora assathi issippethethan keeththa sinthan eqiwotidayssa gidishin ha assata garsan booththa merara de'zayssa mayyo mayizayssanne zoo merara de'zayssa mayiza assathi issippethethan shiphi gidi eqiwotidayssa nussi qoncisess.

Hayssanta beyashe deizayssi istifete tanmaara maaran heedzdzusalfed eggida poliseta gidishin isikka timirte ekkishe deeizayssa malanne istipetetanmaaran tishusoti xeelo bolla deizayssanne sith gidi ekkizayssa qonchisees.

Hayssan ta beashe diza issi sibisaba beashe diza issi sibisaban diza izanika asayi coray shiqqi zoretanawu shiqidi deishin issoyi mayike oyiqqidi madireken cengursa sisishni betiza misileko

hayssan tabiyash deezayssi oosoy bolla deeza kaame ogekko he gappe heyssa baggara cora keeththa qommoy deizayssa gidishin asayka ba toora cora asay himetishu deizayssa mala qonci salawu dandayidis

ayssanta beyash deizayssi kawo keeththakko izikka teknoloji maadan lo7i giigiza keeththagidishin he kiethappeka sinta baggara issi maceya hymeta bolla deizayssa muussi bessanawu dandaydes

Hayssan ta beyash deezayssi keehi gitanne dalga gidida keeththakko ikka teknoloji maaran woykko asi ba eran lo'eti keexida keetta gidishin ayfenxeelano lo'izayssa mala besse.

Ayssan tabeyashe deezayssi cora macalas ayss patetan ofaytidi ekieto day saglishon etika toopiyo baynderiyo tokotidi bessiydinne miichi di ofaytidii aasay di dezayss malagidishon yuus bessees.

Hayssan ta beyasha deezayssi awudiya teknologi maaran keaxethida keeththa gidishin izikka asa nay bayfin xeellanawunne dusu siki inje gididayssa mala gidishin izikka maara maalayn dumma dumma merara deizayssa mala nu si qonchisis

Heyssan tabeyashi deezayssi keyi ayfent yelana gitanne lo'o gidida keeththa gidishin izikka kawo keeththako epekeshin gelishin deiza asay deeizays gidishin keeththa bollaka tophiya bandiray ushachchara dirsara du gezayssa bessees.

Ayssan ta beyashe deezayssi keeyi gisanne dalga idida keeththakko izikka ayfen xeellanawunne duussas keey injeq didayss gidishin aappe sinta baggara ushachchanne addersan nam'u kaame deezayssa qonchisia

hayssanta beyashe deizay si keeyi githanne dalga pooqe keeththakko izikka teknologe maaran oosetidi keexethidi wurraysse giddishin appe sinta maggara githanne wogga dalga denbay deizayssaka bessisa miisha

Hayssan ta be7ashe deezayssi limaate osoko oosishe deeza asatakko. etika injinar geetethidi xeesettiza mare geera deezayssa gidishin fooqe keeththa keexise achchan eqqidi issi mala merara deeza miisha mayza asako.

Hayssan tani be'ashe dizayssi hospitaale woykko kilinike geetettidi xeysettiza gibbeko. Izankka issi maccs na'iya pestaale oyiqqada eqqa uttidayssa gidishin ha xeellaydanne tishshi ooththada ba ayfera issi miishsha xeelo bolla dizayssa mala besses.

Ayzanta biyashe deezayssi aayeranne naarakko etikaysi petetan kaasa bolla deeshin aaya ba naa xookara mitha bolla boykko birasa bolla pude kessishinne yiip guye baggara hara asey issi petetan deezayssa bessees

Ayssanta beyashe deezayssi corasay oge duunane kiyotidayssakko izikka hospitaale wekko kelinike gibbe gidishin izanka issi gashe nayya isa garsan hargancha gididanaya eqawuttu rayssa gidishin aseykawo oyquti rayssa bessees.

aysan tabeyashu deezayssi dabboy haaththay ciishay duurami shootar pezanteshon asayss fetistan yelida asay akime deezason hisse attuma dedendereya haasaya bolla deesayssa tabeyashu deyays

hayssan ta be7ashe dizayssi cora akimeti isipetitan banta doonan maks yoottidi qoometidinne oto dendu bolla deshininne etikka ichawu macale si athumade gididayssa mala konchisana dandayi dees.

Haysan ta beyashe dizaysi hospitaleko woyko asay hargikon paxana yiza kilinikeko izanka issi addey eqidi issi macayra issippetethan xeletidinne hargizaysa oychanas gelizaysa qonc'isses.

Haysan ta beyashe de'izays issi ketan de'iza asatako Etika issi mala mayo mayid ufa'etidinne daboza issi bolla qanxi bolla de'ishninne Etika issi mala mayo mayizaysa mala qoncisanawu danda'ided

Hayssan ta be'izayssi hakime keeththakko. Izanka cora asay ba harggeppe paxanawu yiza sookko. Heyssanka hakimessi attuma adde kushe marfera caddanawu giigissishinne addeykka ba kushe beso bolla de'izayssa mala qonchisana dandayides.

Haysan ta be7ashe de7izasi tekinoloje malan lo7i gigidi medhetida meserete limate oosos madiza mashineko. izika tekinolojen gigidi isipetethan osetidi wursethas gakidaysa beses.

Haysan Ta bea'she dizaysika kase wolaita sodokko izika cora makinay biza kame oge bizaysa gidishin izika ayfen xelanaw kehi loi'ziyasa malavgidishin cora mitha qommoy dizaysi nus betes.

maayssan ta beyashe deezay si oge dounan deyzaa keeththakko izikka huuye keeththay quuma keeththay asi geeme kayiza keeththayka hesi petethan maadan oyke tuutti deyssa gidishin izikka lo7o gidida keeththa gididayssa beettis

Hayssan ta beyashe deezayssi issiyathu made limaate oso oothtishe deyshininne axarey axaro bolla deezayssi mala gidishin afeyssa baggara badalay imittay cora mishe deezayssi mala muus bessanau dandayides

Hayssan taa beyash de'izayssi betiseb dhale medhede geetettizays xuufe de'iza gidishin izikka boddit kataman demettizayssakko kamey oge achchan de'iza taapilla gidishin keehi beettizayssakko

ayssan ta beashi deezayssi teknoloji uge maara oge lo7etishi deezay asa gidushe he ogekka asa nay hamthanawunne cora asa nay maanan he metidi ufay xidi daana mala maaddiza misha gididayssa mala qoncusana dandayidis

Taas beyttishe deizayssi issi a hattumadey keeththa garsa gero bolla deshenenne izikqa oge dounan deiza cola geetatoppe issoyn gelishin ogika ke dalya gedigidaysa gibshinka hayaddeyka karetha maamamayizayssa mala taas bettishe dees.

Bayssanta beyashe deezayssi corasa hiss petethan toqa bolla eqqi uttadayssa gidishin esikka hissi ba bessa bolla deessayssa woykkomesartalimate woso xeellishe deezayssa gidishin issuikka ba kushen era malati malati corasa beso bolla deesdayssa bessees.

Hayssan ta beyashi deyizayssi issipetethan oge donan limate oso oottishi deezayssakko izikka oge loyeti dinne giigissi deizayssa gedishin issipetethan banta wooso ootu bolla deizayssanne tishotiri lo'etishi deizayssa bessees.

Hayisan ta be'ashe dizayis itophey kawo izika eqidi ba kiseni kushe naqidinee haxelidi upayetidi eqizaysa gidishin issi mala kotenee sure maizaysa mala qonicises

hayssan ta beyashe deezayssi issipetethan ooso oothtishe deeza asata gidishin etika esi isifetethan keeththa keetidinne keeththa bolla kiidi qorqoroy uthanaso weykkoyeeche kiyanaso lo7etidi deezayssa qoncisees

Hysan ta be'aash deizeesi ha wudiya teknoloje maaran oosettishe deyza limate woosokko izikka mabratesi oykko asanassi key gisanne dalga go7a immiza miisha gidishin izikka lo7o miisha gididayssa qoncisees.

Hayssan ta be'ashshe de'izayssi gadekko izanka corra assay issifetettan limatte ooththo ooththishshe dizayssi gidishshin he assayika badallay sanththay dumma dumma de'iza miishsha garssan issifetettan sharpa shodidinne bul'ishshe de'izayssa qoncisees

hayssan ta bi'ash de'izayssi issipetithan he metha bolla deiza chora attuma asati woekko nam'appe daro attuma asati deysheninne etappe guye baggara ooso bolla deizayssa keeththa gididayssa gidishin izikka wurbenayssa mala qoncisees

Ayssanta beyash deizaysi usupu asati issi petithan doonzapute deizayson eqqi uttidasheninne he usupu nagarsan issi macasiya gididayssa gidishin nuus bessishin ka maci akka bawen koppe ooththizayssa qoncisees

hayssanta beyashe deizayssi keehi ayfen xeellana lo7iza keettakko izikka teknoloji maaran keexxettida keeththa gidishin asa nay duussa sinne xeellanassi keehi lo7o gididayssa qoncisis

Hayssanta beyashe deezayssi keey gitanne dalga gidiza demman issipetetan hemithiya qeerinati gitasay kaame deezayssa gidishin etappe guye baggara wurra keeththanne ooso bolla weykko keexxetishu deeza keethtay deezayssa bessees

Hayssan ta bea'she dizzayssi pirda keththako izzanka assay issipethethan palama bea'nawune palama si'nawu yiza assa gidishin issipethethan maran maran uttid bagay xapishin bagay xoqu gidi xelishene issoy kompithere bessan bolla dizaysa besses.

ayssan ta beyashe deyzayssi issi corasayssi petethan issi keeththa anjisano iza daannosona eti anjisiza keeththayka hospitalekko etappe sinta baggara nam7u asati dunguza doo7idi hospitale son tabesheninne isso yeta poto dendishon bessee

hayssanta beyashe deizayssi hashshu saro yedeta giza xuufekko izikka kehi corasayss petetan gelonne kessan deizasoo gidishin perdaketakko izikka teknologi ogen kiatethi dibori anjeto bolla deiza kiita gedidayssa bessees

Ayssan ta beyash deezayssi cora izibetihan gawone may'iza asay deezayssa gidishin etikka ya waykko zoressawa darash leeza malakko banta kushe toqotidi qaala gelo bolla deezayssa nuus beettishe deees.

ayssanta beyashe deizayssi gaammo zo7onen fite memeri gizasofon essipetetancorhaasaye gidi footo dendishe deizayssa gidushin he ta garsan issi mace addunguza sharbey ba qooden xaata uttirayssa mala nuussi bessees

hayssan ta beyashe de'izayssi issipetethan tamareti anjetti dii mayiza mayo mayiza coro tamari issipetetan de'ezaysa gidishin issi awaykka eta mala ma'u maydi mayik oyqidinne eta qaala galisishin eetikka kushe xoku otidi qaala galishin beetees

Harissanta beyash deezayssi pirdekithakko heessanka issi attumadey karabaate ambasadere koose manaxile attirinne uttutudeys dishin izikka haasayo bolla deizayssa mala nuu skeyppe qoncisana dandayides.

Hayssan ta be'ashe de'izara issi macakko izakka asi injetishen mayzama umaada ba kushemman ko qadanne haasaya bolla deshin efegiye baggara tumadedeizayssa mala qowancisana dandayides.

Haysan tabeyash dizaysi tophiya bandirayi dhoqu gada qaxayid betizaysa gidishin he tophiya bandirayape issi kushe birre oykidi waraqata bolla xapishe de'izaysa mala beses.

Hayssan ta beyashe dizayssi nam'u asay issipetetan eeqi uuttidayssa qonccises issoykka asi tamaari maakidi mayiza mayo malatizayssa mayi uttidaysa gidishin issoy koote mayizayss agidish gidishin izikka ba kushe dhoqqu Ooththidi qaala gelishin qoncisishes

ayezanta beyashe deizayssi cora maca poolisetinne adde pooliseti maara maaran salfetire issi petetan timirte eko bolla deeshinenne etikka issi malama o maay7izayssa mala eta xeelliza corasayka deizayssa mala konchissees

Hayssanta beyashe deezayssi pirde keeththan deeza miishatoppe issuakko izikka daney ba kushen oyqqiza miishe giddushin danay ba haasayo aasaydi makishininne he mishada xarphizas pewishin wurrayssa mala qoncisizayssa miishakko.

Haysan ta be'ashe de'izays cora asay issipetetan climate ooso othishe dizaysa mala gidishn he asayka issipetetan banta ooso otishene ooso bolla de'iyaysa beses.

Hayssan ta be'ashe de'izayssi isipetethan limaate ooso ooththi simiishininne shiishida qoshasha kaame bolla olishe woykko woththishe de'iza mala gidishin eetika tishshi oothidi bantta ootho oothishe de'izayssa beete.

Haysan ta beyash deezayssi kataman kaame oge geeshidinne lo7eti dilimate ooso oothtish deeza a deezays sekedishon he asappe guye baggara cora keeththaynne kaame deezayssa mala qoncisees

Hayssan ta beyashe deexayssi qoshasha shiisha katamappe gaxa oliza makinakko diza agashe makina gidish cora qoshashata ba bolla caanada katamappe kare bagga efayfa olashe deixayssa bessees

safesan tabayashe deyiza issi qoshasha shiishiza keretithewekko issi teknoloiya maalameletiday qa wotishe deyza gitanne balga kaame gidishin e kaame marayka garal'oomera daandishininne izikka keeh gitanne wogga gididayssa bessees.

Ayssanta beyashe deyzayzi oge duuna lemate ooso oothtishe deeza asatakko etika geesho ooso ooththizasa gidushin katama geesh shidinne lo'etiimaara maaran oothtishe deizayssa mala beettishe dees.

hayssan de'izay dumma dumma kaame woykko qoshasha efanas maadetiza gidishinne heyssikka qoshasha wottishin de'iza dumma dumma meran de'oga mala ha misiley nuus qoncisees.

ayssan tabeyashe deizayssi corasay oge geeshi dinne isipetetan ooso ortishe deizayssa gidishin eaasappe guye maggara keeththayka deezayssa mala nuusi bessishe dees

Hayssan ta bea'she dizzayssi issi maccaya shiphi gada eqqawuttidayssa gidishin izzakka ba ayffen maraxinne wothada be kushshen silkke oyqadanne hassayo bollan de'shinne ippe guyye baggara hara missilera de'zza mishshi de'zayssa besses.

Hayisan dabeyash deezayssi nashonal aydi woykko beraawi methawuqeya geetettidi amarathora teesetiza metawuqe tekinoloje ogeara yeidayssa gididayssa qoncusano uttida misile gididayssa qoncusees

Hayssan ta beyashe de'izayssi wode teknoloji maaran diza fayda woykko dijitale metawoqa geetettidi xeysettizayssa gidishin izikka Toophphiya asasi keehi lo'onne dalga go'a immizayssa mala qoncisees.

Amihan tabiyashi deezayssidi beerawe mexawuqiya woykko fayda methawaqiya ekkanawu corasays petethan maaran salpeti uttidayssa gidishin heyasayka keehi corasa gididayssa mala gididayssa qoncisanao dandayides

hayizan dabbeash deezayssi teknologiy oge maarara beeraawe ayde metawuge woykko ha7i teknologie eeza metawuge kessanoyiza issima altumade deezaysa mala qonjisees

ayzanta beyashi deizayssi beerawe methawokiya woykqo teknologi maalaniza digitale methawookiya oosoy waani oosetiyako bessishi deezasufeq dishin hesufeka amarathora xaafettizayssa mala qoncisees

Haysan ta be'ishe dizaysi dijitale matoqiya kesiza ogeko izanka asay ba kushiye ba ayfe ashara imizayssa gidishin issi atuma adey ba ayfe ashara imanaw dhoqu othidi ashara ekiza mashine xelo bola de'izaysa qonc'ses.

hayssanta beyashe deezayssi teknoloji maaran yizaa faydamethawaqiy akko izikqa asa nayasi keehi lo7ethi koshshizayssa gidishin itiophiyan izi banasi keehi waytano deezayssa qonchisees

Hayssan ta beyash deeizayssi issipetetantoppiya asas go7a immana maaddiza miishako izikka faydametxawqe geeteth idi xeesettiza miisha gidishin izikka toopphia asasi kay lo7o go7a immizayssa gididayssa qoncisees

Hayssan ta beyash deizayssi issi maca naakko izakka eqqada pooto dendano ba shuraabeo eqqada ufayxayda ha xeellishininne izakka keehi lo'o naa gididayssa woykko iippe guye baggara keeththa daaniza miishe deizayssa konchisis.

Haysa ta betizaysi issi bilixigina shurabe mayizanne bilixigina kopiya athidaysi atuma adeyi eqi utidaysa gidishn aape guye bagara cora asayi wogolo bolla ke'iishn , etika aba dunani de'izaysa mala nuusi besishn , addeyka hasa'a bolla nusi de'izaysa besesi.

hayssan ta beyashe deyizayssi tooppiya karsakko izikka karecthara maara giigitu tirasha gidishin izikka toopiy asay waane dichchanawu teknolojiyara waani baala manasi ya ayaayetis yunizayssa gididayssa mala qonchusees

hayssan tabeyasha deezayssaa cora saye sipetetan duussa bolla deezayssa mala gedishin istiqa asaye saroti saloti issifetetan duussa bolla deeshon isa garsan gaammo ci maasayka deysayssa mala qonchisees

Hayssan tha be7ashe de7izayssi issi aththuma adekko; izikka booththa shamize mayiri ba hu7iyan koppeya woththidi haa ththi shshi ooththi xeellishenne keehi dalgganne githa gidida gaden boosay de7iyoosa eqqi uththidayssa gididayssa mala qonccisanawu danddayi des.

hayssan taa be'ashe deezayssi issipetethan alophilepe wodhishe de'izasay deezayssa gidishin cora asay qa issipetethan etta ekana yizayssa malanne baynta kushe dhoqu ottidi sarota bolla de'izayssa mala nuusi bessishe dees

ayssan tabeyashi deeizayssi curasa issipetethan maaran ekki uttidayssa gidishin he haza garsan macay attumay dumma dumma asay deizayssanne manaxire wuttida koppiya wottida asayka deizayssa mala nuus qoncisana dandaydis

hayssan ta beyashe deezayssi kaarate yoothtiza cora naathakko etika issi mala melara deeza botha mayedi issi petethan karate woykko isporte oottibesshiinne faranja ti yeeta isporte beydinne malaletetti deshin bessees

hayssanta beyasho de'izayssi kilenite weykko haki mekitakko izikka cora miisha woykko cora arganchaidi akamettiyosoho gidishin izanka teknologi maaran diccida mashinati deizayse mala bessies

Hayssanta beyashe deizayssi cora asay isipetethan qoto eqqidi woxxidinne dursa bolla deizayssa gidishin eyaasayka belxe ginna doorana issipetethan macengursa immano qaala geridinne durirsa bolla deizayssa mala qoncisees

Hayssanta beyashe deeizayssi si atthumadey dungurza sharbe ba qoolen xaaxidi maykoy eqqidinne manaxirotidi asas bacen gursa hissishininne cora asay as hissa bolla deezayssa kooncisana dandayides

"Haysan ta be'ashe de'izaysi cora asay issipetethan de'izaysa gidishin he asas issi attuma addey techinologe oge maara timirttenne qofa zore immishe de'izaysa mala gidishin entta guyenkka Thopia bandira de'izaysa mala qonccisees."

Haysan ta be'ishe dizaysi nam'u asatako etika issi adene issi mac'a gidishin mac'iya faranje adeyka Iko daniza mala gidishin hasaya bola de'izaysa nusi besishe de'es.

ayizan tabiyashe deizayssi corasay isipetecthan eqqi ottidayssa malaqideshin yaaseka issipetethan zoorenene soysara ayasaya bolla deizayssa qoncisana dandayides

Hayessan ta beyashi de'izayssi cora issi attomanne issi maca gidishin isikka sartafkete wodaqata isso issa simmishinne ufayxi diso issappe ekkishin deezayssa mala gidishin eta guyen toophiya bandarekka deezayssa mala qoncisana dandayides

Asati issipetetan eqqi uttidaga gidishin eta garsan issi polisey de'izayisa mala gidishinka eqqida ichawu asayikka ba qodhe dhoqqu ottidi ayiba xelliyako eretenako tishshi otti xellishin besess.

hayssan ta beyashe de'izayssi coho attuma asay issifetetan deeza keeththaweekko sookko eson kaysse attumadey ba kushe xokotidi asasi ba cen gursas hisidinne timirte imo bolla deizayssa qoncisana dandaydes

Haysan ta beyashe dizaysi polisetako istika sitti gidi maran eqi uttidashin issay ba kushe dhuqu othidi sarota immishe de'izaysa mala betishe qoncises

Hayssanta beyashe deezayssi cora poliseti sipetetan silxana qoykko thimerte ekofo bolla deyshininne eyaasayka isipetetan bantha sabile maaqo maa7idi shiphigi uttidi xaafi dinnittishsooti teelo bolla de'izayssa qoncisiis

hayssan ta be7ashe de7izayssi cora poliseti issipetethan timirte ekkizasohon de7ishin etika salpen maaran eqqi uttidayssa gidishini sintha baggara issoy etasi timirte imiddinne etas malatidi beso bolla de7izayssa qoncisees

hayssanta beyashe deizayssi nam7u poliseto garsan issi atthumaddey sartafketo oykkidi haate lidi ufayti di iqqizayssa gidishin essappe guye baggara cora pooliseti deizayssa mala koncisanau dandayizees

Haysan ta beyashe dizaysi ya'a ya'etanawnne zore zoretanaw shiqida duma duma asa de'izaysa mala gidishin he asayka bilxigina parte mayidine zore shaketidinne qopay immidi de'iyaysi qonc'isses.

Hassan taa be'ashshe deiizayssi issi attuma addey eqqi uttidayssa malla gidishinika izzika issi mishsha xellidi doona dooyiza malla giddishin izzika kooxxe daaniza mishshanne shaamize mayizayssa malla besses.

Ayssan tabilashe deezeyssi nam7u maca asatakko etika sipetetan eqqi uttirashin gebiyosh minister giza xuufe guye baggaranne soopiya bayndareyka guye baggara deezayssammana gidushin efika keeyi utish shoti teellishe deezayssa Bessie's

hayssan ta beyash deizayssi cora asay issipetethan yaa7a ya7etidi utti uttidayssa gidishin he asayka dumma dummasoppe yizayssa gidishin isipetithan ya7a ya7etidinne zore zoretidi dee7izayssa mala bessees

Hayssan ta beyashe deiizayssi issi maceya mayke ba duna kushisha da waraqathatelayda ba kushe xoqothara toopphiya kawaa kushe xoqothara ikka namayssi petethan qaala gelsh deizayssa beettisho dee

aysan tabiyashe de'izayssi issi paranjakko izikqa uttidi aasaya bolla deishininne xeele bolla deizaysse gidishin bootta shurabe ma7eri bollara kareta koti mayizayssa taas beetishe deizayssa qoncisees

Hayssan ta bea'she dizzayssi cora bilxiginna parte assathi issippethethan bilxiginna shurabe mayidinne yayethanawu woykko zore zorethanu shiqi uthidayssa gidishin he assaykka issippetethan de'zayssi qoncisess.

Hayisan ta beashe dizayisi na'mu gamo ci'matako etika issippetetani dunguza mayidinne tora oyikidi dunguza kopiya banta huphen wotidi ha xelo bola de'ishin nusi qonc'isanawu dandayides

hayssanta beyashe deizayssi issi petethan eqqi uttida oyddo attuma asati deizayssa gidishin eta garsan nam7ati dunguza sharbe banthaqooren xaaxidayssa gidishienne issoy dunguza koppiya uttidayssa gidishin etha guyenka aropphile deeizayssa qoncisees

Hayssanta beyashe deizayssi corasayssi petethan lemaxe oso uthidi simmidi shiphe gir hekki uttidayssa gidishin yaasay hekki uttida suun urqay deizayssa mala qooncisis he urqaykka izayssi saloppe iray bukkidayssa mala gididayssa kooncisana dandayi dees.

Ayssan tabiyashe deezayssi karetha mao maydi asa yeeho bolla deezayssa gidishinne he aseyka keehi azazanidi yee kishe deezayssa mala gidishin uccu ubazekka karetha mahu mayizayssa mala qoncisees.

hayssan ta beyashe de'izayssi ya'a ya'etanawu woykko zore zorettana asay shiiqiza sookko izikka mikire keeththa geetettidi xeeseti yaso gidishin coraasay maara maaran utti uttidayssanne ba qofathushis uttidi medereken dizayssa hasa bolla uttidayssa qoncises

Haysan ta be'ashe dizaysi itopia posta kethako izika asi ba diyosappe hara asara ba c'engursan xufen hasa'za gidishin a gatidaysa woy garsan eqqidi ufayxidi ha xelishe de'zaysi de'izaysa beses.

ayssanta beyash deyzayssii nam7u attuma sazekko etika koote ma7idey malaxile banta ayfen uttidii eqqidi banta kushin aazakko oyqqi di teellesheninne issipetetan foto dendano giigetidi deyzayssa bessees

Hayssan ta beyashi deezayssi issipetethan uttida heedzdzua denne si macay utti uttidayso in gidishin nam7ati wodaqatan fadrami dinne woykko xaabishe deezayssa mala nuus peetishe deees

Ayzanta beyashe deyizayssi ooso oottishey deizayssi attumade beettishe dees izikka bootta shurabe mayre koppiya bawu'en wottidi oottisho dey shin amarotora lo'o ooso saamintha giza soofe deezayssa penchisees.

hayssan ta be7ashe de7izayssi issi koote ambasader kotte maydi bayfen manasere wotirinne biire oyqidi xaraphezan uttidi xaafishininne i oththiza xaraphizan merara lo7iza ciishshatikka de7izayssa koncisees

Hayssan ta beyashe de'izayssi timerte keeththakko he timerte keeththanka dumma dumma qeelinati issi petethan uttidi tamarisa woykko tamari diddey daybona gidishin tamarsi astamaleykka he tagarsan deizayssa qonchisees

Hayssanta beyashe diizayssi kowaase kaasabeyashe deiza paranje asati telefiziniyera uttiri kowase kaasa bessa bolla deeshinenne he asaykka issipetethan kaasabeydi ufayqo bolla deizayssa nuusi qoncisana dandayides

ayzan tabeyashe deyzayssi corasakko hizikka teknolojiyoy gemanan ooso oothtishe deizayssa mala gidishin iitiyo telekon giza dirjitin ooththiza maxasati issipetettan deezayssa malaka nuusibetishen qonjisisheyssakko

ayssan ta biyashe deezeessi timirte kiitha nam7u qommon tamarushe deeiza tamaretakko betika gashe gashe naasa gidishin ha baggara deyzeessiti eqqiri buussa bolla deeshininne hini baggara deezeessiti maaran uttiri tamaro bolla deezayssa kontisis

Hayssan ta biyaashe dizayssi nam7u qommora diza misilekko isi qommora diza misiley kaame oge bolla kaame asaynne hare bishenne issan kaame bolla cora asawe kiishe deezayssa bessees.

Ayssan tabeyaash deezeyssi kaamekko izikka taks geetettidi weykko minibaase geetettidi esethida kaamekko mookko ikka asa caanisheninne issi aayaa bolla gelana giigo bolla deeizayssa mala tabeyash deezees.

Hayssan ta be7ashe de7izayssi teknologi maaran esporte woykko dumma dumma miisha ooththanawu deiza exopiyase shipi gidi shikuterashin issoy etas timerte woykko zore immish deizayssa mala qoncisanawu dandayizes.

Haysani ta beyashe de'izasi cora issipetetan banta nata toki toki utida ayota de'izaysa gidishn sintha bagara issi ayiya ba na'a xanthaydanne ba na'a hu'e xeelo bolla de'izaysa qoncises.

hayssan ta beyashi deizayssi itiyo telekom giza dirijitekko izikka toppiasasi dumma dummanne daronne cora giziza loqo miisha immizayssa gidushin ha7ikka ime bolla deizayssa qonchisees

Hayssan ta beyash deezayssi itimerse keethtakko itimerse keeththanka chora tamareti issipetethan banta oyde bolla uttidinne haatishoti xeeli di tamarishininne issipetethan ottutidayssa konchisiis.

Hayzan taas bettizayssi dissi macasaya tuke pentisayda diishininne itukiya uyana corasay issi petetan utti uttidayssa gidishin he asayka attumasa gididayssa malanne iyotishshoti xeelo bolla dehizayssa qoncisees.

Ayzanta beeshe deezayssi cora biishakko cora kame keeththa qommay cora sayessi petechan yaannehanne mitishin eqqida kaame deizayssanne he mitushe deiza kame deezayssaka mesishe dees.

Haysan ta beyashe dizay Issi attuma addeko izika ba toho bolla uttidi kushe ba doonsn wothidi poto dendana uttiza asatho uttides izappe guye bagara woray keehi yashiza woray de'izaysa qoncises

hayssan ta beyash deizayssi corasa issi petetan deezayssakko coroy utyuttidashin heedzdzu addetika eqqi uttida shinenne issi malama oma yutudayssanne fistalera dumma dumma yqayta sintan deezayssa gidishin nam7ati kadetha koppiya baynsaw imotizayssa bessees

hayssan ta beyashe deezayssi coraassay issipetetan maaramaaran bode kasawel deshenenne etika diyasoy keehi wora gididayssa mala gidishin sinta baggarayssi attumade ba ukushon kotooykkidi ofay deshikeshon desseys

hayssan ta beyashe deezayssi issi macama gidishin izakka habisha ganisa maara bazo koykkada haa teele bolla deeshinne iyakka kaamege bollaiqawutela shinonne guye baggara wora garsan adusadu sammita deezayssa noos qonchisees

Hayssan dabiyashi deezayssi heedzo machanne issi gashshe addena gididi iji merekwaas kaassa issipetetan kayashinnne nam7ati yaara ha kayashin namati haaraqaya kaaesa bolla deezayssa taas beettishi dees

Hayssan ta beyashe dizayssi issi maca nakko izakka dunguza ma'ada hokkada qarxa garsara keessa bolla de'ishininne eype guye baggara oottazabeydei'zayssa qoncisanaw danda'idees

hayssanta beyashe deezaysiyisi macanakko izakka ba kushen kiraawe oyqiza daanawus iipfe guye baggara bollappe duge gogiya haaththay deezayssa gidishin cora asay heyachan imitishinne beeshin nuus bessishe deees as megiyanay

Hayssan ta beyashe dizayssi ichchawu asati shiiqi uttidayssakka qonccises. He asaykka issi malara diza shurabe mayi dizayssa mayizayssa gidishin, he shurabe malaykka booththa gididayssa mala gidishininne eta garssan issi maccaya de'izayssa qonccises.

hayssanta beyashe deizayssi hissi attumadey dunguza melara deiza shurabe maerinne marazu ba kushon eqqi xeeli dinne kayushe deizayssa mala gidishin izikka aazazuoyke dikkey ufay tushe deizayssa mala koncisanawu dandayi dis

hayssan ta biyashe deezayssi dunguza melaradeyza maa7o mayza issi machasya uttawuttida shinenne iipe guye baggara issi attumadeyye chaykedi xokotidi okka mishonenne hayssafe guye baggara chi maayabeezayssa qoncisees

Hayssanta beashe deezayssi nam7u macasatakko etika aylandera bantha kushen haata oyqqizayssa gidishin issiniya hayaththasokottada ushsha bolla deshininne issiniya hayaththa oyqqada ba uyenkoppe ooththada utta ottidayssa qonchisees.

Hayissani ta beyashe dizayisi kehi corra assati issipetethani marani salipeti utidayisa gidishini ettika mizigeba nmazagabetanawu yidda assa gidishene etta garissan gasitta asse dizayissa beyashe dayisi

Haysan ta be'ashe de'izaysi issipetetan dijitale matoqe ekanawu asay mizigeba mazigabetiyo sohuwa gidishin izikka issi atuma nay ekkidi ba kushe ashara imo bola de'izaysa mala nus beses.

Yssan tabayashe deezayssi corasa yssifeteta mirchataabiyan bantato bolla utti uttidayssa gedishin etikaaci maasata issipetetan zori dinne timirxi emidi diyabaabeso bolla deesayssa nuus bessishe deees

ayssan tabbliyashi deezayssi teknolo iyo geeniza dijitalemethawuqe kessanawu nam7u cimaawati issi petetha deshin issoy uttidi baayfe ashara imo bolla deshininne issoy eqqidi xeelo bolla deezayssa bessishi dees

hayssan tabiyasha deezayssi mircha woykko dooro doorana hiiza isiyathumadedeshin isikka mis gaba maxagabetti dinne kardekkana udti utudayssa gidishin as kardey mishe deiza nam7u asati deezayssa bessees

Tasi betishe dizayisi co,ra asayi dijitale matawuqe ekanaw ba mara mara salafeti eqiwutidayssa gidishin etasi imiza adeka mizigabas lo,o botan utidi asa astanagadishe dizayisa qonccises

Haysan ta beyashe dizaysi asay kawo doramaw mirca karde woyko dooro karde ekanaw maran de'izaysa gidishin issi maca bire ekada xaafayda de'ishinninne is xaafisanaw nam'u attumay utti uttidaysa qoncisses

taas beettishe deezayssi coraasey maara maarann eqqi uttadayssa gidishin heasayka issifetethan ekkidayssa woykko guyisgabamazagabettano izayssa gidishshin he asayka cimasa gididayssa inbestishe dees

Haysan ta be'ishe dizaysi kuwase kasanchatatako etika issipetetan kuwase ka'i makidi dhonidi ufaydhide poto dendizaysa mala gidishin nusi qonc'isanaw danda'des.

Hayisan ta be'ashe dizayis itophey kileben ka'ida kasanichatako etika kase domanape sinithe isipetethan dayinatura gididi poto denididaysa qonicises

Haysan ta beyashe dizays kuwase demban kuwase ka'ishe diza kadanchatako. He kasanchatani issoy debirab giza kuwase kasanchay dizaysa malaka nusi betanawu dandayizes.

Hayisan ta be7ashe dezayis kuwase kasanchatako. Etika issipetethan kuwase ka7i xoni makid ufa7etidine esoy esuwara qomid gufide de7izayisa mala nus betishe de7ishin guye bagara eta xeliza asay dizayisa qoncises.

Heyssan ta be7ayashe deizayssi kuwaase kaasse xooniza naasi shillimate immishe deeiza issi attuma deizaysa mala gidishin izappe hessa baggara hara heedzdzu attumazatikka de7izayssa beettishe deyzees.

Hyssan ta beyashi deezayssi corazay hissipetethan dalga denban utti uttudashininne corasaykka eqqi uttuda shin gidishin he asaykka kowase kaasa beesh deezayssa mala nuus qoncisees

Haysan ta beyashe deezayssi cora asay issippetethan maara maaran baggay baso bolle uttuttudayadishin baggay qa eqqi uttudayssa gidishin eta garsan kayssoy dunguza sharbey ba qoorenxa attidayssa gidishin issi mala merara deyza ma7o mayizayssa de'zayssa bissees.

Hayssan ta beyashe deizayssi koaase denban kowaase kayshe deiza koaase kaasanchatakko efikka kowaase kaaydi goole galisidi issipetetan ufayexishe deizayssa mala imus qoncisanao dandayi danda'ides

Hayissan ta beyashe deezeyssi kowaase kaasakko e kowaase kaasan kaccora kaasanchati spetetan kaweshininne kowaase bollan dishin berenekka guppishininne issoy koaase dom'ana keehi xoqu gidi guppishinn bessees

ayssan dabeyash deezayssi kwaase kaasanchatakko etika isipenetan deeba bolla footo dendano giigish deezayssa mala gidishin cora kehy galga denban deezayssa malaka qoncisees

Ayssanta beyashe deezayssi sipetehan urochcho duddure odadarettana ekkiza macanasakko ihikawoxana giigetti yuttadayssa gidishin guye baggada eta biyano iza corasa deezayssa malanne sincara eta woxisana issoy pushuka funnidi deyzayssa bessees

Hayssan ta beyashe deezayssi angetisha gakkanawu deeza insporto demba mam7u attomanne issi manciya issi pontan maqasogin dalibaane anto bolla deezayssa kocisees

Hayssan ta beyash deizayssi tiopiyan timrt ministiriya awtizeeleyza profeser biraaun aggagiti tiri xeesetti haasa gidishin izikka mayke coo maykesintan eqqidi koppiya manaxire saate yootiday haasaya wodade zayssa bise

Haysan tabeyashe de'izayssi paranja gede kowaseka iza ta cawachekko izikka maysersiti ta cawacha gedishin sunthayka eerlin braweth haalande geetettidi xesetiza ta cawacha gididayssa bessees

Ayssan tabeyash deezayssi kaseakaayethiza denbakko igidenba kowase kaayiza kaasanchati deizayssa mala gidishin he kaasasa beeza cora asay essipetethan denba yuushon deizayssa qonchisiis.

Ayssan ta beyashe deezesii wotha wottiza isporinakko izikka tophiyoxeesesano woxxiza sa gidishin asunthayka aqqiyana inesa baqqele geetettidi xeesettizayssakko ekka keehi goobaynne gita asa gididayssa mala bessishe deees

Hayssan ta beyashe de'izayssi core asay isipetitan limate ozoottana shiiqi uttidayssa gidishin heyasay sintanisi attumade eqqidi he asas timirti immishinnne asay attisheuti xeelo bolla dizaysa qoncisees

Hayssan ta beashshe dee'izayssi kuwaase kaasanchasakko etikka kuwase kaasa beyana xoqan uttidi duge kaassa bee'shshe de'izayssa malla gididayssa gidishininne etta achchan gashshe qeera nay de'izayssa qoncisanawu dandayidees

hayssanta beyashe deizayssi cora kowaase kaasa oykko gede koase kaasa kayiza asati issipetitan koase kayishinnne yaasayka kowase kanawu issoyssa bolla wotishenenne kowase kana waaretishin qonchisees

Hayssanta beyash deyzayssike yeggissanne dalka gidizade bancho raasay issupetehan deyzaysse gidishin yaasayka ship giri maaran baaran oottidinne ha xeelo bolla deizaysse gidishin yaasa sinthan taxaqe poolise deizayssa qoncisiis.

Haysan ta be'ishe dizaysi mismareko izika duma duma mishas madizaysa gidishin lemisos ketha kexanawu duma duma misha othanaw go'etishe de'iza mishako izika mismare getetiri dhesetiza misha.

hayssan ta beyashedi izayssi qara kalsakko etikka nam7a gididayssa gidishin qantano kehi lo7o gididayssanne issipetethan mitha qantano uttuttidayssa gidishin qantettida mitha bolla deiza kaltaza gedeyza qoncisees

ayssan tabeyashe deizayssi teknologi oge maarara keetta qelamiti to goladeshininne issi kushe oyqqidi keethtaza teknolo ge maaran qilamitishe deizaysse mala qoncisana danday dees

ayyzan ta beyash deezayssi dabtarakko isikka tamarenati tamareri a bollas uufe xaafanoma digayssi birshin tamarenatusi keehi gitanne dalga gu7a imizayssa mala qoncisees

Ayzanta beyashe deizayssi dumma dumma merara deyza ersasekko hizikka ubbaykka dumma dumma cora dumma dumma mera dumma dumma qommora deyzayssa gidushin hizikka key lo,o gididi xaafizayssa mala nuussi bessishu deheys.

Hayisan ta beashe dizayisi techinoloje ogen medhetiza miishshakko izika ha wodian yiza gidishin ayoka kehi cora goayinne woyikko daliga go'ay deizayisa gidishin asa nasi mado imiza mishshatuppe issuakko.

Hayssanta beyashe deesizayssi teknologiyo gemaaran asa naas simaabirase gattano qooseti di deeza miishakko izikka qooqa gididayssa gidishin qooqa bolla dumma dumma mashine qommuti issipetixan kaqetishe deeshizayssa mala qoncisies

Haysan ta be'ashe dizaysi tekinoloje maaran lo'idi giigidi medhetida kaameko izika ayfen be'anasine keehi laaganasi ene gididaysa beses haraysa bagara cora amela duma duma kaameti de'izaysa beses.

Haysan ta beyashe dizaysi oydu yelaga atuma adetako eta garsa nam'ati issoy issara sarota bolla de'iahinnine etape guye bagara tekinologe maranedhetida kameti fe'idaysa mala qoncisanaw danda'ides

hayssan ta be'ashe deezaysi dumma dumma dareppenne dumma dumma qomo sarkilela gide wudidire bolla de'iza asatakko etika keehi goobanne dalga gididayssa malla nussi kooncisanawu keheppe dandayides

Hadissan ta beyash deizayssi abba giddon issipetethan bish dehiza cuurase deizayssa mala gidishin he asa garsan i so'e geri asas timirte imo bolla deizayssa mala qonjisanawu dandayidis.

Hayssan ta biyashi deizayssi teknologi maaran medeti diyiza kaamesakko etikayssi mala meraranne issi mala qommo gidishin bootha kaami gididayssakko eti deya keetanka xora eta mala kaami issipetethan maaran maalan ekki uttidayssa bessanao dandedes.

Hayssan ta be'ashe dizayssi keehi xoqqara biza tophphiya giza xuuferanne tophphiya bandirara diza horphileko izikka keehi gitanne dalga gididayssa gidishin keehi dalga xoqqara bishe woykko paliishe de'izayssa qoncises.

hayssanta beyashe deizayssi keehi ayfen xeellanaunne beyanaw lo7hiza kaame ogekko izanka kaameti yaaneyanne mitishininne he wogeyappeyssa baggaraacora irxa mithasi deizayssaga qoncusanaw dandayides

Hayssan ta beashe deezayssi maanarakko izanka cora issi mala baase kaameti eqqi uttidayssa gidishin eta achan cora asay baynta mera meran yaanne haanne haymetanne bagga asi eqidi xeelo bolla deezayssa qonccisees.

Hayssan tha be7ashe de7izayssi dumma dumma theknologe maaran medheththida miishathakko; he mishatu achchani heezzu asay eqqi uththidaashin issoy na7athussi thimirththe woykko zore imo bolla de7ishininne ethappe guye baggan boththa issi kaamee de7izayssa bessees.

Hayssan ta beyashe deezayssi haaththa qolla bishe deeza markabekko izikka keehi gixa gido gappirindaaqan kareder peyizay qathokitookki galisishin deesinka asati eqqidi abba xeelo bolla deezayssa qonchisees.

hayssanta beyashe deezayssi kaame ogeekko izan kaccora kaameti yaanniyanne hemetha bolla deyshinenne ekametuppe sintha baggara issi attuma nay saykile laaggishe bish deezayssa qoncisana dandayidis

hayssanta beyashe de'izayessi dumma dumma medaranne dumma dumma qumoza deiza issi mala kaameti banthawagiyara maaran ship gidi hemetishininne etappe heyssa baggara githa hchora derenne woray deezayssa mala qonjisana dandayides

Hayssan ta be'ashe de'izaysi burro kexetishe de'iza cora keeththakko izikka apartamakeethi gidishin asanas duusas keehi inje gidana malanne asanas keehidi lo'o merrara keexethidi keexetida keeththa gididaysa mala beetes.

Hayisan ta betashe dizayisi issi atuma adeyyi mexeregiyane duma duma puxa misha bayiziza na'a gidishini izi ogera bushini coira maxaregene cora

phayssan tabiya she deezayssi issi petetan iqato kidinne woththi di deeza asati deizayssa mala gidishin guye baggana issi macaya wogga kamera oyqqada qaraxa hidakka deysan bettishe deezayssa mala qoncise

hayssan tabeyashe de'zayssi keehi ayfen xeellanawu inje gidida keeththakko izikka teknolojiyo gimmaran keexethidi wudida keeththa gidishin wursettayka keey lodhishe deezayssa mala nuus beettishe dees

Hayssan tha be7ashe de7izayssi heezzu asathi issipetheththan eqqidi 7uthtidayssa qonccisses; nam7u addenne issi macca gidishin issi addee nam7u asathassi thimirththe woykko zore immishe de7izayssa qonccissanawu danddayi des.

Hayisani ta betashe dizayisi buro kexetishe diza daligga ketha gidishini he kethayika osso makishini assa nayi ba ayifeni xelanawu kehi lo gidizayisa qoncisesi

hayssanta beyash deezayssi keehi ayfen deellana lo7iza keeththakko izikka teknoloji maara ogen kioxethida keetha gidishin biro wursecha bolla deizayssanne boththa meraa deizayssa mala nu si koncisanau dandayides

Hayssan ta be'ashe dizayssa anjetishe diza keththa anjisanaw woykko timirtte keththa anjisanaw yida cora asay dishshin hezhzhu asat maqassen pestale qanxxishshin besses

Hayissan taa be'ashshe dizayissi oyiddu timirtte makidi anjetana gakida asata gidishshin etikka issippeteththan eqqidi paxishshe utti xellishshe issi mala mayo mayi uttidayissa nusi kehippe qoniccisanawu danida'idess.

Hayssan ta be'ashe dizayssi tmirtte keeththakko. Izankka cora naati tamaarishin de'ishininne naatikka banta timirte tishshi ooththi xeellishenne xaafo bolla de'izayssa bessishin deesi.

ayssan tabeyashe deizayssi cora gashe tamare naatu garsan issigasta attumade utti utturayssag dishin izikka timirte keeththa woykko kilaase garsan deezayssi mala noos beettishe qoncisizayssakko

hayssan ta beyashe deizayssi timirte keeththakko heyssika lo7o maaran keetettida keeththa gidishin heyssan cora tamare issipetethan era demmano yizayssa gidishinne issoy ogezaada imato bolla deizayssa bessees

hayssan ta beyashe deezayssi walaytha kataman keeh gitanne dalga gidida liiqa timerse kiitta kiitettiri xeesettiha timerte kiittakko izan kaaccora tamaresi his petethan tamarishinne gooba gobatamari izan deezayssa mala bessishe deees

ayssanta beyash deyizayssi cora daftara ommo cora maxaafa qummu issifetethanmaara maaran shiiki yuttidayssa gidishin egarsan hissi gasho nayooki gelidi i7azad eeleyakkoteelishe deizay nam7u qashenati deyzayssa bessies

Gayssan dabeyashe geezaysi coora gashanati isipete dam shipiqi utti uttidayssati dishin sinta baggara namuho gashanati hiiri fidale qoodis shininne etachan isi gita paccanaya eqqa ottidayssa gonjisees

Hayssan ta biyash deizayssin nam'o macoti komputere taqameti diweekko oosu bolla deizayssa gidishin ifi katishushoti xeellidi mawo zoyqidi bantawooso uttidi deizayssa gidishin issiniya habaggara ba huyeda uttirashin issiniya bahuye shiisha kachcha uttirayssa daamas

Hayssanta beyash deezeessi keehi gissanne dalga gidiza fooqe keeththakko izikka awudiya teknologe maaran kiexethida keeththa gidishin asa nay baayfen xeelanaunne ekeeththa garsan duussa deyana mala keehi lo7o gididayssa koncisees.

hayssanta beyashe deezayssi timirse keeththakko itimerse keeththancora gashetamaretispetethan galal7o melara deiza maa7o ma izi baggay ba kushe xoqotishininne baggay katishushoti xeellishin qonchisees

Nam'u issi malama umayiza asati karetha asati ekki uttida shinenne eta siissi macalasaya borsa imishin deizayssa gidishinka itikka ekishe deizayssa qoncisana dandayi dees.

Hayssan ta beashshe deizayssi tekkinollojje ogge maarara oggey lo'eththishe deizza liimmatte oththo giddishin he oggeykka wuurishin asasi lo'o giddida go'a immana maala giddidayssanne he ogge ossoykka kehi lo'o giddida maala qonccisess.

Ayisan tabeyashi deezayssi limati oosokko izikka oge giisish deeza kaamekko ikka ooso bolla deeshin corasa eqidi bessa bolla deeshininne heyssappe heyssa baggara woray deezayssa mala nus bessish dees

Hayssan ta beyashe deeeesi lemate ooso oosetishe deiza ogekko he ogeykka giigo bolla buro de7ishin he ogera oyddu asay nam7ay guyera nam7ay sinthera issi petethan hemettishe dizayssa bettishe de7ees

Hayssan tabayash dehizayssi teknologiy maadan kaame ogeloytitise dehizayssa gidishin he ogelo7etiza kaametinne asati issibetetan tishushotidi baynta ooso wootishe dehizaysse mala nuus bessishe deees

hayssan tabiyashe deezayssi limate ooso othana issipetithan asay ooso bolla deeshoninne he osoeka oge ooso gidideyssa maranne asay oge loyti diynne issifetethan kameeranne idid giigiso bolla beezayssa mala bessees

Hayssanta biyashe deezays biro ooso bolla deyssa kaame ofikko kame oge gidishinikka izi buro lo7ishe deyizayssa gidishin aloyethiza makinay ooso bolla deezayssa besishe dees.

ayssanta beyashe deizayssi issifetethan asay limaate ooso ooththishe deizayssa gidishin he asayka oge giigissanassinne lo7o oge medhanassi ooththishe deizayssa mala nuusi koncisana dandayides

hayssanta beyashe deezayssi kaame ogekko kaame oginka cora kaameti issipeteta deezaysse gidishin itachanka nam7u asati deezayssa mala gidishinne he asatu garsan issoy polise gididayssa qoncisanawu dandayides

Hayssan ta beyashe deezayssi keeyi gitanne dalga gidiza kaame oge lo'eth bolla deezayssa gidishin he kaame ogeyara biza kaamenne dumma dumma medhara deeza kaameti buussa bolla deizayssa gididayssa qoncisees

Hayisani ta beyashe dizayisi haaththa asa naasi gathishe diza mishakko hesikka kehi uriqa garisara bizayisa gidishshin hadirisara bagara kehippe muzeyi deizayisa malanne miththa qommoyikka deizayisa besanawu danidaideesi

Haysan ta beyashe de'izasi limate ooso othana biza cora asazako, izika limate osetidi de'iza oge ooso woyko haathey biza Hatha xabiya beyanawu bishe di'za asa gididaysa mala nuusi beyishe de'izaysa qoncises.

ayssanta biyash deezayssi issi hakimekko izikka haaththa bombachan uttidi bombaza lo7eti dinne giigissi dideysheinne izikka qimome qammamida xaleya qolishe deezayssa qoncisees

hayssanta beyashe deezayssi ha7i lo7i giigida boonokko izanka oyddu bombati dishin izaarakka haaththay maara wodhdhi deessa mala bessi shidishininne heessa baggara cora irxa mithasi maaran deezayssa mala nuus dessana dandaydees

Haysan ta be'ashe dizaysi issi doktereko izika duma duma dhaleza qamami qamami utidinne xelo bola de'shen izika othiza mishay asa na'a hargeppe patanawu kehi madizaysanne lo'o go'a imishizaysa misha gididaysa qonc'ises.